Suuraa kana irratti ,kan arginu, suuraa foon dheedhii yoo ta'u, foon dheedhii kun, barbaree wajjin, dabalatanis, biddeena wajjin nyaatamuuf kan qopha'eedha.

Suuraa kana irratti kan arginu gosa sinbiroota keessa tokko kan taate maqaan ishee culuullee jedhamuudhan kan beekamtu yoo taatu qeensa isheetiin raammoo lafatti gadi qabdee jirti.

Suuraa kana irratti kan nu arginu, meeshaa bifa ammayyaatiin qophaa'e yoo ta'u , meeshaan kunis kan qophaa'e namoota hanqina qaamaa qaban kan lukti isaanii yookiin miilli isaanii deemuu hin dandeenye yoo ta'u.

Suuraa kanarratti kan arginuu suuraa saatalaayitii yommuu ta'u, saatalayiitiin yeroo baayyee samii keessa ol ergamuudhaan achi taa'eetiin odeeffannoo dhala namaatiif barbaachisu hunda gadi erguudhaan beekkama.

Suuraa kanarratti kan arginuu, hawaasni tokko gadi baheetii jaarsummaa dubbataa kan jiru yoo ta'u, muka tokko jalatti marsani gaaddisa jala taa'anii jiran.

Suuraa kanarrattii kan arginuu dubartoota lamaan dudda isaanii gara keenya laalchisanii taa'anii fi mataa isaanii irrattii wanta diimaa fakkaatu tokkoo hidhatanii jiraniidha.

Suuraa kanarratti kan arginuu paappayyaa yoo ta'uu, paappayyaan kun inni jalqabaa mukarratti argamu, inni lamaffaan bilchaatee kan mummurame; nyaataaf qophaa'ee argina jechuudha

Suuraa kanarratti kan arginu dargaggeessa tokko yoo ta'u, dargaggeessi kun galaana fuuldura dhaabbatee harka mirgaa isaatti eeboo qabatee harka bitaa isaattimmoo gaachana qabatee jira.

Suuraa kana irratti kan arginuu afuuffaa afuuffamee mana gubbatti rarraafameeruu fi minjaala yookin siree ammayyaawaa ta'e kan afamee qophaa'eeru argina.

Suuraa kanaa irratti kan arginu Maangoo yoo ta'u, maangoon kun bilchaatee nyaataaf kan dhiyatedha. Maangoon yeroo baay'ee fayyina qaama keenyaatiif kan baay'ee tajaajiludha.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa dhiira tokko yoo ta'u, suurri kunis mataa isaa yookiin rifeensa isaa sirreeffata jira. areeda isaas haala gaariidhan boca qabsiifachaa jira.

Suuraa kana irratti kan arginu biqiltuuwwan magariisa ta'an yoo ta'u, biqiltuuwwan kanneen gidduu muka gogaa tokko kan dallaa ijaarame irratti hirkatee jiru argina.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa kitaabaa yoo ta'u, suuraan kun mata-dureen isaa "Yoomi Laata" kan jedhu yoo ta'u, barreessaan kitaaba kanaas Isaayyaas Hordofaadha.

Suuraa kanarratti kan arginu nama maqaan isaa Dammaqee Mokonnoon kan jedhamu yoo ta'u, Dammaqeen Mokonnoon ittu aanaa muummicha ministeera DR.Abiy Ahmed ta'udhan kan hojjeta turedha.

Suuraa kanarratti kan arginu nama tokko kan ta'e yoo ta'u, mataansaa harrii qofaa kan ta'ee fi gadi qabatee kan jiru yoo ta'u namni kun nama karrayyuudha.

Suuraa kanarratti kan arginu meeshaalee bifa ammayyaawaadhaan ta'ee, saamsamanii qophaa'anii jiran yoo ta'u, meeshaan kunneenis kan akka sooftii jedhamuun beekamu yoo ta'u, inni biraas barbarree fa'aadha.

Suuraa kanarrattii kan arginu, dubartii takka uffata aadaa ammayyaawaa ta'e uffattee baay'ee miidhagdeefii yemmuu mataa ishee dhahattee jirti.

Suuraa kana irratti kan arginuu, namoota sadiin nashiidaa baasan yoo ta'u, namoonni kunniin amantii musliimaa keessatti nashiidaa beekuudhaan naannoo Oromiyaatti kan beekkamanidha.

Suuraa kanarratti kan arginu uffata halluu garaagaraa qabu, haala garaagaraatiin mummuramee hodhamuuf qophaayee jiru argina.

Suuraa kanarratti kan arginu gamoo baay'ee miidhagaa fi bareedaa yoo ta'u, gamoon kunis gamoo gamtaa afrikaatti ijaarame yoo ta'u, sagantaaleen garaagaraa hedduun kan itti godhamudha.

Suuraa kana irratti kan arginu, suuraa mucaayoo takka yoo ta'u, mucaayoon tuni caaleee morma irratti godhatee mataa ishii gad dhiftee dhahate, harka laman isheetin dugdaa qabatee dhabbatetti.

Suuraa kana irratti kan arginu, maashina uffata yookiin huccuu garagaraa hodhuudhaaf kan nu gargaarudha. Inni kuni uffata keenya haala gaariidhaan hodhuudhaaf kan nu gargaaruudha.

Suura kanarratti kan arginu suura namoota haalaan uffatanii, taa'anii jiranii fi fuuldura isaanii waraqaa tokko tokkoo fi bishaan dhugaatii tokko tokko jiru argina.

Suuraa kana irratti kan arginu, suuraa mana kitaabaa yoo ta'u kitaabota hedduu iddoo isaaniif qophaa'e irratti tuulamanii argaman ni jiru.

Suuraa kana irratti kan arginuu, baala mukaa ciramee qophaa'ee jiru yoo ta'u, baalli kunis bifa diimaa kan qabuu fi qoricha aadaa tolchuudhaaf kan nu fayyaduudha.

Suuraa kanarratti kan arginu loogoo yoo ta'u, loogoon kuni loogoo miidiyaa OBN yookiin Oromia Broadcasting Network kan jedhamudha. Kanaaf miidiyaa uummataa ta'uudhaan kan beekamudha.

Suuraa kana irratti kan arginu karaa ispaaltii dheeraa ta'e tokko fi lafa magariisa baay'ee miidhaagaa ta'ee karaa bitaaf mirgatti argamu argina.

Suura kan irratti kan arginu meeshaa faaya dubartootaaf oolu yoo ta'u, kan isaan morma isaanii irrattu godhatanidha. Meeshaan kun baay'ee bareedaa fi miidhagaadha.

Suuraa kana irratti kan arginu artistii baay'ee jaallatamaa fi beekkamaa kan ture, artistii Daadhii Galaan jedhamuun beekkamu argina. Daadhiin Galaan nama shoora guddaa taphateedha artii Oromoo keessatti.

Suura kana irratti kan arginu koollejjii damee Yuniversiitii Finfinnee yoo ta'u koollejjiin Kunis koollejjii fayyaa jedhamuun kan beekkamudha.

Suuraa kana irratti kan arginu, dubartii takka kan saayikilii oofaa jirtu yoo ta'u, fuuldura isheetiifi duuba isheetitti meeshaa garagaraa qabttee jirti.

Suuraa kana irratti kan arginu beeyladoota mana galan yoo ta'u, beeyladootni kunneen immoo gaanfa guguddaa kan qabanii fi qaamaan xiqqoo kan huhuuqqataniidha.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa jaarsa guddaa areedni isaa diimaa ta'ee fi amantii musliimaa nama hordofu yoo ta'u namoonni hedduu ammoo duuba isaaniititti argamu .

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa kophee gurraacha baay'ee miidhagaa yoo ta'u, kopheen kun yeroo baay'ee dubartootaan kan godhatamu yoo ta'u, kophee kana dubartoonni yeroo baay'ee sagantaa gaa'elaa fi kan biroo irratti argamuudhaaf godhatu.